Paɣaba nyɛla ban yɛ neen yinsi n bɛ waa puuni ka niraba ko n giliba niraba maa puuni so n nyɛ ŋun yɛ liiga piɛlli ka paɣaba maa nyaangi n nyɛ dabba ayi ban zaŋ binyahari pa bi nyaangi zuɣu din nyɛ zaɣ ʒiɛ

Niriba ŋɔ nyɛla ban za sola panali ka pili zipil'buluu gbaayihi linjima so ŋun pahi bɛ zuɣu ka pilila zipil sabinli bɛ nyaanga n nyɛ tia ni be sheli bɛ nyaansi maa n nyɛ ninvuɣu sheba ban bɛ pili zipilti gba biɛni niriba ŋɔ nyɛla ban zaa ye liiga konkoba.

Niraba ŋo nyɛla ban bɛ salima gbibu shee bi nyɛla bin yiindi kom maa bori salima maa shee duli maa zuɣu ka paɣa so mini bia so tamya bia maa nyɛla ŋun bi yɛ niɛma ka paɣa maa nyɛla ŋun so chunchini ʒiɛ bi nyaangi n nyɛ ninvuɣu shab ban gba ʒiya tumdi tuun shɛli bini tumdi maa bi zaa nyɛla ban bɛ tihi sunsuuni